Suuraa kanarratti kan arginu bakka bashanannaa miilla diriirfachuudhaan bakka namatti tolutti namoota yeroo buna dhuganidha. Buna kanas immoo buna baay'ee haala hawwataa ta'ee fi haala namatti miidhaguun iddoo itti dhiyaatudha.

Suuraan kun kan agarsiisu suuraa yommuu dhiironni kubbaa taphatanidha. Taphattoonni kunis garee taphattoota baankii daldala Itoophiyaa yommuu moo'atanidha. Kunis baay'ee kan namatti toluu fi namoonni baay'ee iddootti argamanii hordofanidha.

Asitti kan arginu iddoo kitta'aa gara garaa guyyaa guyyaa keessatti itti fayyadamnu ,iddoo itti dhufnee binnu kan nutti agarsiiisudha. Kunisimmoo dhugaatii lallaafaa gara garaa, buna, akaayii, akkasummas immoo Harbour gara garaa bifa seera isaanii eeggatanii iddootti gurguramanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru suuraa iddoo yaadannoo adawaadhaaf kan ijaarame yookaan kan dhaabbatedha. Bakki kun bakka baay'ee nama hawwatuufi meeshaalee ammayyaawaa ta'an garaagaraa namatti tolaniin kan ijaaramedha.

Suuraa kana irratti kan arginu, suuraa dhugaatii alkoolii maqaan isaa illee awaash jedhamuun kan beekamudha. Akkuma argaa jirru alkooliin Kun kan nama macheessuu danda'uu fi barattoota yookaan dargaggoota waggaan isaanii kudha saddeeti gad ta'eef kan hin eeyyamamnedha.

Suuraa kanarratti kan arginu yommuu namoonni baay'een keessattuu dhiironni uffata aadaa garaagaraa naannoo isaanii mul'isu uffatanii yommuu sirbanidha. Isaanis immoo ulee harkatti qabatanii yemmuu gammachuudhaan burraaqan suuraa agarsiisudha.

Suuraan kun, suuraa yemmuu nyaanni bilchaata jirudha. Kunis bakki inni bilchatamu kun meeshaa baay'ee bareeda ta'e, ammayyaawaa ta'e, hojii namaa salphisu bifa ammayyawwaatiin ta'e kan hojjetame irratti yemmuu bilchatudha. Kunis immoo hojii nama dadhabii nama kan namaaf salphisudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu suuraa magaalaa guddoo tokkoo dha. Kunis immoo gamoowwaan addaa addaa kan of keessaa qabu fi daandiiwwaan konkolaataa garaa garaa kan of keessaa qabuu dha. Kunis argaadhaaf kan namatti toluu fi hawwatuu dha.

Kan agarru suuraa meeshaa mana keessatti nyaata bilcheessuudhaaf nu fayyadudha. Meeshaan kunis immoo meeshaa ammayyaawaa ta'ee buuphaawwan garaagaraa wantoota garaagaraa irratti hojjachuudhaaf kan gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan arginu bakka bu'aa immoo yuunivarsiitii Salaalee kolleejjii injinariingii fi teeknooloojii , Haayidroliksii injinaringii laabiraatoorii kan jedhu barreeffama kan ofirraa qabudha. Kunis immoo bakka bu'ee yookaan waanta bakka kana ittiin adda baafnee beeknudha.

Suuraan asirratti arginu kunis gaazexaa bariisaa sanbataa kan jedhudha. Suuraan kun akkuma arginu odeeffannoowwan garaagaraa uummata biraan gahuudhaan keessatti gaazexaan kun gahee olaanaa kan taphatudha.

Suuraan kun suuraa konkolaataa guddicha kan ta'e, meeshaalee garaa garaa kan daldalaaf ta'u, akkasumas namoonni immoo hojii irra oolchan garaa garaa geejibuudhaaf kan fayyadudha. Konkolaataan kunis, karaa baay'ee dheeraa ta'e kan deemuu fi kan biyya illee qaxxaamuruu danda'udha.

Suuraa kanarraa kan arginu yommuu haati tokko daabboo yookiin ammoo bixxillee jedhamuudhaan kan beekkamu eelee irratti hojjattu suura agarsiisudha. Akkuma argaa jirru ijoolleenshi lama bukkee ishii taa'anii jiru.

Waan asirratti argaa jirru, suuraa daa'ima bareedduu tokko uffata aadaa naannoo oromiyaa uffattee jirtudha. Daa'imni Kunis immoo adda ishee irraa, morma ishee irraa faayaa bareedaadhaan faayamtee, miidhagdee argamti.

Suuraa kana irratti kan argaa jiruu suuraa beladaa mana kantate fi baay'ee beekamtu kan tatee suuraa Adureetti. Adureen beelada yeroo dhihootti yookiin yeroo gabaabaa keessatti nama wajiin wali galtee wal bartee belada jiratuudha.

Suuraa kanarratti kan arginu namootii baay'ee gara naannoo tokkootti yommuu godaanan yookiinis yommuu baqatan suuraa agarsiisudha. Isaan keessaas akkuma asirraa arginu baay'een isaanii daa'ima fakkaatu.

Suuraan asirratti arginu suuraa yemmuu dargaggoonni ijoolleen dhiira kuphaa tsphaatanii fi suuraa yaadannoodhaf isaaniif ta'u suuraa agarsiisuudha. isaaniis wanta keelloo ta'e of-irratti uffatani jiru. Kunis garee taphaattoota kana adda baasuuf isaan fayyada.

Suuraa kana irratti kan arginu namootiin baay'ee walitti kutaa tokkotti qabamanii maree yommuu geggeessanii dha. Mareen kunis immoo nama tokkoon adeemsifamaa kan jiruudha. Kunis immoo isaan kaan sirriitti dhaga'aa akka jiran kan agarsiisuu dha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu Mootummaa Itoophiyaa keessatti namoota aangoo olaanaa qaban ta'anii waliin ta'uun suuraa kan ka'aa jiran kan agarsiisuu dha. Isaan keessaas beekamtuu kan taatee pireezidaantii Itoophiyaa duraanii kan taatee aadde Saayileewarq Zawudeen ni jirti.

Suuraan arginu suuraa bineensa bosonaa kan ta’e kan bifa bareedaa qabu 'Harree Diidaa' jedhamuun beekamudha. Kunis immoo bineelda baay'ee namatti tolu, daawwachuudhaafis Itoophiyaa keessatti galii tuurizimii guddaa argamsiisudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru dhugaatii lallaafaa alkooliirraa bilisa ta'e dhugaatiin kunis immoo dhugaatii mirindaa jedhamuudhaan beekama. Kan baay'ee namatti toluu fi akkasumas namoota baay'eetiin filatamudha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa daa'imman daa'imman naannoo amaaraa uffataa fi akkasumas mataarratti kan kaawwatamu kaawwatanii dhaabbatanii yommuu suuraa ka'anii fi waliin ta'anii yeroo tokkummaa dabarsan suuraa agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru mana barumsaadha. Manni barumsaa kunis barattoonni beekumsa gahaa akka qabaataniif wantoota garaagaraa boceessanii qubeedhaan A hanga Z tti fakkiidhaan ibsuudhaan daa'imman yeroo barsiisan fakkii agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru waantonni dhugaatii garaa garaa yommuu gurguramanidha. Isaan kunis dhugaatiiwwan kun dhugaatii alkoolii of keessaa qabanidha. Yoo garmalee dhugnes nu macheessuu kan danda'anidha.

Suuraa kanarratti kan arginu, suuraa daa'imni tokko yemmuu qoricha fudhatudha. kunis immoo fayyaa daa'imaa kanarratti baay'ee barbaachisaa kan ta'edha.

Suuraan asirrratti argaa jirru suuraa urgooftuudha. Dubartoonni yeroo baay'ee itti fayyadamu. Kunis, namoonni foolii gaarii akka qabaatan gargaara. Akkasumas, baay'ee nama hawwata.

Suuraa kanarratti kan arginu shamarree bareedduu ,miidhagduu bifa magaala qabdudha. Kunis uffata aadaa naannoo ishee agarsiisu kan uffatte yoo ta’u, mataa ishee immoo akkuma aadaa naannoo isheetti kan hojjetattedha.

Suuraan asirratti argaa jirru, bakka kuduraa fi fuduraan garaagaraa itti gurguramanidha. Akkuma argaa jirru, kuduraawwan kana keessaa qullubbii diimaa, timaatima fi kan kana fakkaatanidha. Fuduraawwan keessaas muuzii, burtukaana fi kan kana fakkaatan iddoo itti gurguramudha.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu baatoo dha. Innis dabtaraa fi meeshaalee elektirooniksii itti baachuuf kan fayyaduu dha. Halluun isaa kan nama hawwatu halluu gurraacha dha.

Kun kan agarsiisu bakka kitaabni barattoota kutaa gadaanaa kaasee itti gurguraman suuraa agarsiisudha. Akkuma argaa jirru kitaaba afaan amaaraa, afaan ingiliffaa fi afaan garaagaraa bifa daa'immaniif ta'een yemmuu gurguramu suuraa agarsiisudha.

Suura kanarratti kan arginu yommuu shamarreen tokko buna akooftudha. Manni kunis mana bunaa fakkaata. Namoonni baay'een bunashee dhugudhaaf taa'anii eeggachaa jiru. Karaa biraatiin immoo shamarreen tokko bukkee isheetii yeroo buna waraabdu kan agarsiisudha.

suuraa kanarratti kan arginu yommuu daa'imman barataa jiranidha. Akkuma argaa jirru daa'imman naannawaa baadiyyaatti argamanidha. Baay'een isaanii daa'imman ijoollee dhiiraatidha dubarris jirti.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru bakka qotiinsaa dheeraa, bareedaa, ija namaatti bareedu, nama hawwatu dha. Kunis immoo, bu'aa garaagaraa qotee bultoonni iddoo isaan irraa argatanii fi ijattis bakka namatti toluudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, suuraa nama beekamaa, uummata Oromoo biratti jaalala guddaa qabu artistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa goota Oromoo fi oromoota hundumaa kan ta'e hamma bara baraatti laphee Oromoo keessatti artistii jirudha. Amma illee lubbuudhaan lafarratti hin argamu.

Suuraan asitti arginu kun suuraa yommuu ijoolleen dhiiraa kubbaa taphatan kan agarsiisudha. Ijoolleen kunis taphattoota magaalaa arbaa miinci ta'anii goolii yookiin galchaa kubbaa yeroo isaan walitti fufinsaan yommuu galchanii mo'atan suura agarsiisudha.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru mallattoo yookiin iddoo bu'aa mana murtii olaanaa godina Booranaati. Kunis, naannoo kun yookiin manni murtii olaanaa kun mallattoo ittiin beekamudha. Gidduu isaattis Odaa of keessatti qabateera.

Bakka kanatti kan arginu, Suura yemmuu haadholiin garaagaraa kutaa tokko keessatti dubbii hirmaachaa jiran yookiin immoo dubbii waltajjii irratti gaggeeffamu tokko ilaalaa jiran suuraa agarsiisudha.

Suuraan asirratti arginu suuraa mana barumsaa Salaalee Sadarkaa Lammaffaa jirudha. Bukkee isaattis immoo mallattoon bakka bu'aa biiroo barnoota Oromiyaa kan jiru yoo ta’u, Balballi isaa fi beeksisni isaas halluu cuquliisa qabuun kan hojjetamedha.

Asirratti kan arginu suuraa konkolaataa xiqqoon uummata tajaajilan hiriira galanii namootiinis immoo konkolaataawwan kana qabachuuf gara konkolaataa kanaa yommuu deeman suuraa agarsiisudha.

Suuraan kun suuraan asirratti arginu suuraa haroo wanciidha. Wanciin bakka baay'ee miidhagaa fi bareedaadha. Daawwannaadhaafis kan namatti toludha. Qilleensisaas kan baay'ee bareedaa ta'edha kan namoota baay'eetiin dinqisiifamudha. Galii biyyaatiifis bakka fayyadudha.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa bakka bashannanaa, bakka baay'ee namatti tolu, bakka qilleensa gaarii qabu, bakka namoonni baay'ee deemanii daawwachuudhaaf, aara itti galfachuudhaaf filatanidha. Bakki kunis immoo paarkii Hiriyyummaa jedhamuun beekama.

Suuraa kanarratti kan arginu yommuu cuunfaan haala namatti toluu fi mi'aawaa ta'een dhiyaatee jiru kan agarsiisudha. Akkuma argaa jirru halluu gara diimaatti deemu yookaan burtukaanawaa ta'e akkasumas magariisa kan qabudha. Loomiinis bukkee isaatti jira.

Suuraan asirratti argaa jirru, suuraa yemmuu namootiin saddeet dhiirri afurii fi shamarran afur uffata aadaa bifa garaagaraa dhiirota irraa adda ta'e uffatanii sirba sirban agarsiisu. kunis uffanni aadaa kunis uffata aadaa Oromoo keessatti beekamaa ta'edha.

Suura kana irratti kan arginu meeshaa taa'umsaaf nutajaajilu ta'ee, akkuma argaa jirru gogaa irraa kan hojjetamefi yeroo duraanii abbootiin keenya irra taa'uudhaaf kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa mukni magariisaa bareedaa akka gaaddisaatti fayyadu tokko itti dhaabamee jiru agarsiisudha. Mukni kunis bifa bareedaa magariisa ta'e kan qabuu fi baay'ee namatti tolu fi nama hawwatudha

Suura kanarratti kan arginu suura yommuu barattoonni daa'imman daree tokko keessatti baratan suura agarsiisudha. Isaanis immoo barattoota dubaraa fi dhiiraa babbareedoo, baay'ee kutaa tokko keessatti taa'anii yommuu barnoota isaanii hordofan suura agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa haadha, abbaa fi ilmaan isaaniiti. Akkuma argaa jirru suura kanarratti maatii uffata aadaa baay'ee bareeduun faayamanii ijoollee dhiiraa isaanii sadii wal fakkaataniis uffata kana uffatanii jiran suuraa agarsiisudha.

Re'een beeyilada manaa keessaa ishee tokkodha. Re'een yeroo baay'ee nyaataafis foonshee ni oola. Namoonni yeroo baay'ee re'ee kana horsiifachuudhaan galii garaagaraa irraas ni argatu.

Suuraa kana irratti kan arginu bakka muduraa fi fuduraa akkasumas bakka mi'eessituwwaan ittoo addaa addaa ti. Mi'eessituawwan jireenya keenya guyyaa guyyaa keessatti dhimma kan itti baanuudha. Isaannis Timmaatima, Raafuu, Qullubbii diimaa fi Qullubbii adii fa'i.

Suurri iddoo kanatti arginu, suuraa mana nyaataa beeksisuudhaaf ooledha. Kunis manni nyaataa kunis mana nyaataa Yaabsiraa jedha. Mana nyaataa garaagaraa, cuunfaan garaagaraa fi ittoon garaagaraa itti gurguramanidha. Lakkoofsa bilbila isaaniis namoota bira gahuudhaaf iddoo itti maxxansaniidha.

Suuraa kana irratti kan arginu dungoo bareedaa kutaa tokko keessatti yommuu ifudha. Kunis immoo baay'ee ija namaatti kan bareedudha. Bakki isaas bakka amantii kan fakkaatudha.

Suuraan kanarratti arginu suuraa meeshaa uffata miiccuudhaaf nama tajaajiludha. Kunis immoo meeshaa ammayyaawaa bifa ammayyaa ta'een hojjatamedha. ofiisaatii uffata kan miicuu, ofiisaatii kan gogsu meeshaa hojii namaa salphisudha.

Suurri Kun Laallibalaa yoo jedhamu turizimii Itoophiyaa keessatti bakka olaanaa kan qabudha. As irratti dubartiin hordoftuu amantaa kiristiyaana ortoodoxii teessee yoo jirtu agarsiisa.

Suuraan asirratti arginu kun suuraa yommuu barattoonni daree tokko keessa galanii barnootasaanii haala ammayyaawaa ta'een hordofanidha. Barsiisaan kunis isaan barsiisaa jira. Isaanis immoo kompiitara isaanii fayyadamuudhaan akkasumas intarneetii jedhamuudhaan afaan ingiliffaatiin kan beekamu kana fayyadamuudhaan yommuu barnoota isaanii haala sirriidhaan baratan agarsiisa.

Suuraa kanaa gadii irraa kan mul'atu suuraa fiigicha Isa guddaa yeroo 23ffaaf namoota miliyootaan kan dorgomamaa jiruu dha.

Suura kanarratti kan arginu suura yommuu kopheen baay'een hiriira galanii seeraan akka hin badnetti, akka manas hin balleessinetti hiriira galanii taa'anidha. Kopheewwan kunis hennaa ilaalan baay'ee kan namatti tolanii fi seeraan iddoo isaanii qabatanii kan ta'anidha.

Suurri asirratti argaa jirru suura sirna gaa'eelaa yeroo gaggeeffamudha. Sirni gaa'elaa kunis hordoftoota amantaa kiristaanaa ortodoksiin iddoo waaqeffannaa isaanii keessatti haala amantaa ta'eefi namatti toluun yeroo gaggeessan kan agarsiisudha.

Kun bakka nagadaa kuduraa fi muduraa garaa garaa hojii keenya guyyaa guyyaa keessatti nyaata garaagaraa bilcheessudhaaf kan nu fayyadudha. Kan nu fayyadan iddoo itti gurguramudha. Akkuma argaa jirru kuduraan kun qullubbii diimaa, qullubbii adii, dinnichaa fi kan kana fakkaatanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa yommuu uummanni Oromoo irreecha irreeffachuudhaaf gara iddoo itti irreeffatamuu deemudha. Akkuma argaa jirru, asitti abbootiin uffata aadaatiin faayamanii yommuu deeman suuraa agarsiisudha.

Suura kanarratti kan arginu barattoonni yookiin immoo dargaggootni uffata wal fakkaataa uffatanii yommuu isaan sirbanidha. Kunis guyyaa qalamaa yookiin halluu walitti dibuu garaa garaa yeroo taasisan suura agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan arginu kopheedha. Kopheen kunis kophee yeroo baay'ee dhiironni godhatanidha. Halluun isaas halluu daalacha kan fakkaatudha. Lafaas xiqqooshee ol ka'aadha. Hidhachuudhaafis baay'ee kan namaa mijatu fakkaata.

Suuraan asirratti argaa jirru suuraa kophee miilaa yommuu ta'u, kanas yeroo baay'ee dubartootatu kaawwata. Innis karaa duubaa saaqaa ta'ee karaa fuulduraa haguugamaadha. Halluun isaas halluu bareedaa gurraacha kan ta'ee fi namoota hedduudhaan filatamaa kan ta'edha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa dhugaatii alkoolii sadii lamaan isaanii bifa wal fakkaataa gara diimaatti deemuu fi inni gidduu immoo bifa keelloo qabudha. Kunis keessummaa keessummeessaan gara nama keessumeessuu dhugaatii kana qabatee yommuu deemu suuraa agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan arginu teessoodha. Teessoon kunisimmoo bifa bareedaa kan qabudha. Kunisimmoo irra taa'uudhaaf kan nu gargaarudha. Baayyee namatti tola. innisimmoo bifa ammayyaawaa ta'een kan hojjatamedha.

Suuraa kana irratti argaa kan jirruu, suuraa kuduraleen mana keessatti baay'ee nu fayyadan iddoo itti gurguramuudha. Isaan keessa inni tokko kan ta'eefi yeroo baay'ee kan fayyadamnu Hundee Diimaaa kan ta'eedha. Hundeen Diimaan kunis faayidaa baay'ee nuuf kenna.

Kan argaa jirru suuraa yommuu shamarran afur fi dhiironni afur uffata aadaa garaagaraa uffatanii yommuu isaan itti weellisan suuraa agarsiisu dha.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru bataskaana hordoftoota amantaa kiristaanaa Ortoodoksii kan ta'edha. Manni kunis mana baay'ee miidhagaa fi fakkiiwwan babbeereeddoodhaan guutamedha. Alaabaan Itoophiyaas gubbaasaa irratti kaafamee jira.

Suuraan as irratti arginu suuraa bakka meeshaalee garaa garaa mana keessatti itti fayyadamnu itti gurguramanidha. Meeshaaleen kunis immoo harataa yookiin hartuu, ibidda kan ittiin qabsiisnu, akkasumas immoo meeshaalee yeroo baay'ee mana keessatti dhimma itti baanu kan itti gurguramu kan agarsiisudha.

Suuraan asirratti argaa jirru, suuraa kophee dubartootaati. Kopheen kunis baayyee kan namatti bareeduu fi halluu kan namatti tolu qabatee jirudha. Yeroo baayyees dubartoonni kophee kana filatu.

Suura kana irratti kan arginu shamarree bareedduu, miidhagduu aadaafi akkasumas duudhaa akkasumas ammoo hojii ishee uummatatti waltajjii irratti yemmuu gaggeessitu suura agarsiisudha. Uffanni isheen uffattes uffata gurraachaafi kophee miillaa gurraachadha.

Suuraa kana irratti kan arginu, beeksisa gurgurtaa makiinaa shaggar kan jedhudha. Akkuma argaa jirru beeksisni kun makiinaa biratti lakkoofsa bilbilaa kaa'anii jiru. Akkuma argaa jirru gatiin ittiin gurgurtaas immoo qarshii miliyoona afurii fi kuma dhibba shanidha.

Suuraa kana irra kan arginuu suuraa namoootaa yookiin maatiidha. Maatii kana keessaa baay'ee ijjoolee lama kan qabanii fi ijjoollee dubaraa tokko kan qabanidha. Maatiin kunis baay'ee kana namatti tolaani fi jaalala isaan waliif qaban suuraa kana irra in argina.

Suuraa kanarratti kan arginu namootni baay'een yommuu hojjii guyyaa guyyaa isaanii hojjataidha. Namoonni kunis jireenya isaanii fooyyeesssuudhaaf wal gargaaranii tokkummaadhaan yommuu hojjatan namatti suuraa kan suuraa agarsiisudha. Tokkummaan isaaniis kan nama dinqu fakkaata.

Suuraa kanarratti kan arginu shamarran yommuu toora galanii hiriiraan haala isaanii eeggatanii yommuu bishaan waraabanidha. Bishaan kunis immoo bishaan qulqulluudha. Kan lagarraa waraabamu irra qulqullina isaa kan eeggatee fi dhukkuba garaa garaa irraa kan isaan eegudha.

Suuraa kanarratti kan arginu, suuraa namoonni yookiin weellistoonni garaagaraa uffata aadaa babbareedoo addaa addaa uffatani yemmuu isaan weellisan yookiis immoo yemmuu isaan sirban kan agarsiisuudha.

Suuraan kun suuraa mana kitaabaa batmrattoonni baay'ee iddoo itti qo'atan, iddoo callisni jiru, iddoo wanti nama jeequ hin jirree fi xiyyeeffannoodhaan barattoonni barnoota isaanii irratti xiyyeeffatanii bakkatti qo'atan iddoo qophaa'e fi iddoo namatti toludha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraabakka bu'aa yookiin mallattoo ministeerri geejjibaa Itoophiyaa itti fayyadamudha. Kunis immoo ministeeronni biraa kan ittiin fayyadaman irraa adda baasuuf suuraa tajaajiludha.

Suura kana irratti kan arginu suura naannoo qonnaa fakkaatu innis immoo garbuu kan fakkaatudha. Garbuun kunis immoo namaaf tajaajila garaa garaa oola. Dhugaatiifis in ta'a. Yeoo baay'ee uummanni Oromoo dhimma garaa garaatiif dhimma itti baha.

Kan arginu, lafa bal'aa misooma magariisaan uwwifamedha. Lafa argaa ijaatiif baayyee namatti toludha. Bakka qilleensa gaarii qabudha, ilaaluudhaafis baayyee kan namatti toluu fi keessatti deddeebi'uudhaafi bakka daawwannaa ta'uudhaafis kan namatti toludha.

Suuraa kanarratti kan arginu daa'imman yookaan dargaggoota dhiiraa baay'inaan dhabbatanii fi taa'an argina. Baay'inni isaanii baay'ina kan qabanidha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu Kun yeroo baayyee kan shamarran mataa isaanii ittiin filatanii dha. Meeshaan Kunis meeshaa ammayyawwaa ta'ee fi bifti isaas gara cuquliisaatti kan dhiyaatuu dha.

Suura asirratti arginu, suura kopheedha. Kopheen kunis dubaraafis ta'ee dhiiraafis kophee ta'udha. Akkuma argaa jirru suura halluu gara daalachaatti deemu kophee qabudha. Godhachuudhaafis baayyee namatti toludha.

Suuraa kana irratti argaa kan jirru suuraa bakka qonnaa fakkaatu ta'ee, bakka mishingaan itti dhaabame kan fakkaatudha. Mishingaan kunis uummata keenya baay'ee kan tajaajiluu fi dhimma garaa garaatiif kan hojii irra ooludha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa naannoo qonnaa kan fakkaatu Mishingaan iddootti dhaabamedha. Mishingaan kunis dheerinni isaanii baay'ee gurguddaa kan ta'anii fi galii guddaa uummata keenyaaf kan galchisiisanidha.

Kan argaa jirru suuraa kopheeti. Kopheen kunis immoo kophee dhiirotaa kan fakkaatu dha. Kopheen kun halluu yeroo baay'ee nama baay'een filatamu kan qabu dha. Halluun kunis halluu gurraacha ta'ee jala isaadhaan immoo adii fi halluu baay'ee namatti tolu dha.

Suuraa kanarratti kan arginu gaazexaa odeeffannoo waa'ee namoota beekamoo Oromoo kanneen akka Obbo Lammaa Magarsaa kan of keessaa qabuu fi Kallacha Oromiyaa jedhu kan ofirraa qabudha. Kunis immoo odeeffannoowwan garaa garaa uummata Oromoodhaaf kan kennudha.

Suuraan nuti argaa jirru suuraa atileetiksii Itoophiyaa keessatti beekamtii guddaa yookiin olaanaa qabudha . Innis atileetii Hayilee G/sillaasee jedhamuudhaan beekamuu fi fiigicha garaagaraa irratti meedaaliyaa garaagaraa Itoophiyaaf galchuudhaan nama beekamudha.

Asitti argaa kan jirru bakka bashannanaa namoonni yeroo baayyee miilla isaanii diiirsifachuudhaaf itti deemanidha. Kunisimmoo buna shayii cuunfaa wantootni garagaraa iddoo itti gurguramaniifi iddoo nama hawwatudha.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru suuraa kophee dubartootaati. Kopheen kunis halluu gara diimaa kan deemu kan ta'eefi yommuu godhatan kan baayyee namarraa deemufi namarraa miidhagudha. Dubartoonnis yeroo baayyee kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarratti kan arginu immoo dubartiin tokko kuduraa baay'ee beekamaa ta'e tokko yeroo baay'ee hojiirra oolchuuf gurguraa jirtuu fi jireenya ishee kana gurguruudhaan yommuu isheen jijjiirtu suuraa agarsiisudha. Kuduraan kunis immoo Timaatiama jedjamuun beekama.

Kan arginu barattoonni daree keessa taa'anii yommuu baratan, yommuu waliin qo'atan akkasumas waan isaaniif hin galle yommuu walii walii isaaniif ibsan kan agarsiisudha.

Suurri argaa jirru suuraa amantoonni musiliimaa iddoo isaan itti waaqeffatan yookiin Masjiida jedhamuudhaan beekamutti waaqa isaanii, uumaa isaanii itti galateeffatanidha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun suuraa bakka bu'aa yookiin agarsiistuu Yuunivarsiitii Baahardaarii ti. Fuuldura isaattis immoo siidaa dubaraa tokko bareedaa naannawaan sun ittiin beekamtu ofirraa qaba.

Suuraa kana irratti kan arginu, suura iddoo bashannanaa laangaanoo fakkaata. Bakki isaas baayyee bareedaadha. akkasumas haroon bareedaan tokko bakka itti argamuu fi bakka nama hawwatudha. Iddoon isaas qilleensa gaarii kan qabudha.

Suurri Kun, suurri yemmuu shamarreen lama uffata aadaa uffatanii bareedanii dhaabbatan suuraa agarsiisudha. Isaanis gurra isaanii, morma isaanii irraa faayaa aadaa uffatanii akka jiran kan agarsiisudha. Isaanis jaalalaa fi kolfaan guutamanii yemmuu suura ka'an kan fakkaatu suura kana irraa hubanna.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa gurbaan yommuu uffata aadaa faayamee bareedee yommuu inni sirbaa jiru suuraa agarsiisudha. Akkuma argaa jiru uffanni aadaa inni uffate kan baay'ee namatti tolu ilaaluufis kan nama hawwatudha.

Suura kanarratti kan arginu suuraa bakka beekamaa kan ta’ee fi maqaan isaas immoo siidaa 'Laallibalaa' jedhamuudhaan kan beekamudha. Akkuma beekamu bakki kun hirdoftoota amanyltii Orthodooksii burayti fudhatama bakka guddaa kan qabudha.

Suuraa kanarratti kan arginu suuraa baay'ee beekamaa ta'ee dha. Kunis immoo suuraa yommuu ummanni Oromoo irreecha irreenfatu dha. Haadholiin haadholiin fuunduraan geggeessaa ayyaana kana yommuu kabajan suuraa agarsiisu dha.

Suuraa kanarratti kan argaa jirru suuraa wantoonni gara garaa keessattuu shamarran yommuu xuriin ji'a jia'aan qaama isaanii keessaa bahu akka uffata isaanii hin balleessine kan itti fayyadamanii fi qulqullina isaanii kan ittiin eeganidha.

Suuraa kana irratti argaa kan jirruu, peresedaantii Ameerikaa ammaa kan ta'e Doonaald Tiraampi yemmuu namoonni akka isa filataniif kakaasuu deemetti balaa tasaa isa irratti uumame kan agarsiisudha.

Suuraa kanarratti kan arginu dubartoota mimmiidhagoo, babbareedoofi qaqal'oo lama yommuu dhaabbatanii uffata isaanii aadaa fi duudhaa uummata Itoophiyaa beeksisanidha. Dubartoonni kunis dubartoota miidhagina isaaniitiin dorgommii gara garaa taasisan fakkaatu.

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa bakka kuduraafi muduraan gara garaa itti gurguramanidha. Kuduraaf muduraan kunis ammoo qaama kenyaaf faayidaa gara garaa qabu. Asirratti akkuma arginu fuduraawwan kunis ammoo muuzii, burtukaana akkasumas ammoo kuduraawwan keessaa qullubbii diimaafi kan kana fakkaatan ni argina.

Suuraa kanarratti kan arginuu suura kitaaba maqaan isaa "yaada" jedhudha. Kunisimmoo kan barreefame Jamaal Kadir Nabiidhaan. Kitaabni kunisimmoo seenaa dhugaa ta'erratti hundaa'ee kan barreefameefi kan nama hawaatudha.

Asii gaditti kan arginu yommuu abbaan tokko qotiyyoo fayyadamuudhaan yommuu inni qonna qotuudhaaf lafa sirreessaa jiru suuraa agarsiisudha. Suuraa kanarratti akkuma arginu bakka lafa qonnaa baay'ee bal'aadha.

Asitti kan argaa jirru kophee bareedaa koomeen isaa dheeraa ta'ee fi dubartoonni kan godhatanidha. Bifni isaas immoo gurraachaa fi nama hawwatudha. Dubartoonni kophee kana yeroo baay'ee bakka gurguddaa ta'etti kaawwachuudhaan dhimma itti bahu.

suurri kun suuraa yemmuu kuduraaleen garaa garaa gurguraman suuraa agarsiisuudha. kuduraaleen kunis iddoo tokkotti walitti qabamaniiti argamu. kuduraaleen kun guyyaa guyyaa hojii keenya keessatti nyaata qopheessuudhaaf kan itti fayyadamnuudha. Isaan keessaas qullubbii diimaa, qullubbii aadii, kaaroota, dinnichaa fi kan kana fakkaatan keessatti argamu.

raankun surraa namoonni baayee abbootiin amantaa abbootiin gadaa garaa garaa fi namoonni kaaniis kutaa tokko keessatti yookin iddoo waltajjiiin guddaa gaggeeffamu tokko keessatti ta'anii dubbii waltajjii irratti gaggeeffamu dhaga'anii fi iddootti marayaataa jiran fakkaata

suuraan kun kan agarsiisu surraa qurxummiin haala mii'aa ta'ee fi baay'ee ijaaf nama hawwatuun hojjatamee namaaf dhihaatuudha. qurxummiin yeroo baayee nyaataaf kan ooluuf kan namatti toludha.

suuraa kan irraa kan arginuu bakka wantoonni garaagaraa nu barbaachisan jireenya keenya guyyaa guyaa keessatti itti gurguramaniidha kaneen keessaas wantoonni nyaata keenya hunfmi'eessuu danda'anii fi nyaataawwan daa'imaa garaagaraa hin argina